Naa"u bullachchettiyaageeti woykko azinaara machcheera bullachchaa maayuwaa maayidi pootuwaa denddiyaageeta be'iyo wode tana wode ta hananaagee amoyees. Bullachchettiyaa macca naati bullachchaa maayuwaa maayidi ayba lo'iyoonaa.

Atileetiyaa Baqala Qeneniisi ba biittiyo siiqiyo gishshawu daro asay A dosees . Qeneniisadoy wottan xoonidi daagaa ekkidi yiyo wode ta ayfiyaara afuttay kiyees.

Darotoo ganddaa heeran asay kattaa kattanawu mittay eexxanaagaa shalquwaara wayettiyoo wode ha'i qassi wodee ehido zammaana buquran korinttiyaa wolqqaan oottiyoogee malaalees!

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida attuma asati maarara bantta ayfiyaan manaatsiriyaa wottidaageti guyeera cora asaa kalettiyaageti xeelliyoo wode ayba yashshoosona giidetii!

Issisan dumma dumma zal'ee miishshay de'iyo keettan baldde coray de'ees. Ha suuqqe uuyiyo haattaa miyoba saamunaa hegadankka hara dumma dummabaykka de'ees.

Beni nu heeran issi na'iya hargga hayqqana haniini issi bitanee na'eessi uluwan baqiya wottiis. Taani baqiya wottiyo wode matankka eqqikke.

Ha daro biittaa banddirayi issisaa shiiqi uttaagaappe ubbaappe lo"iyayi nu Toophphiyaa banddiraa. Ha banddirawu keehippe daro wozanaa miyaa taarikee des.

pa ha muuzzee laa ayba yeemmoyii! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona.

Tohossa Toophphiya dalgga mantyiya wolaytta moottan Daamoota gaale allaanaa huuphe ayiso xifate keettaa yaagiya errissoy diyagaa miyyiyan naa"u bandiray diyagee ayiba lo'i!

Issi issi keettaa asay naata dichchiyo seeray keehippe minettana bessiyagaa. Issooti issooti qassi naata aybippenne gaxa kessidi woridinne eeyettidi dichchoosona.

Cora asay keehippe adussa yafaran eqqidi tara naagiya wurssetta gaxanann de'iyage keehippe azanttees. Ha asati sitti giida yafaran eqqidi naagosonna.

Taani beni qiiba na'a gidada diyo wode issi na'ay nu heeran komppiiteriya shammidi darobaa komppiiteriyan oottees. Taani he wode aagaadan oottanawu daro laamottays .

Giyan asay aybanne gidin bana maaddiyabaa ba sooni koshshiyabaa shammiyonne zal"iyoba giyogaa. Ubba qassi tana sunkkuruutuwa zal"iya asay ayba lo'iyakko taanikka erikke.

Keettaway ba gulbbatan sa;'an uttin qassi a machchiyaa ba tohuwan eqqada ba kalo na'aa tookada eqqidaara arssa gidiyoo gishshawu lo"awus!

Gollaa asay woykko aayetti uutta haashshiddi melissidinne ubbakka xaaxxiddi kessiyooge aybba malaaliya hanota! Ha gollay uuttappe kiyiyabba gidikkonne keehippe mino.

Geleshshoy bazo giidon ba yelido maraa mittaa huphphiyaan yaanne haa zaari zaaridi kaassidi de'iyaagaa be'iyoo wode ayba malaales gidetii eta de'oy!

Issi issi miishshaara de'iyaa asati bantta son haattay wurkko harasaappe kaamiyan caanissi ehiidi banta son duuqissidi go'ettiyoogee keehippe malaales .

Issi yelaga na'iyaa ba naa"u gediyaa tangachcha eqqidaarippe ya baggaara de'iyaa pude saluwaa ginaappe duge goggiyaa haattay awa heeran de'ii?

Asaa naatu guuggee kase hanettaba nne sohuwa duuqqi oyqqiyogaadan yettaa gidin misiliya mooroy baynnan takissiya miishshaa. Ha miishshay immiyo go'ay gita.

La hagee ayba palabee! asay mittaa bolli bana giigissi uttiyoogadan kare do'a gidida geleshoy issi mittay diretti uttidagaa bolli de'iyaage eqqa asa milatees!

Asay waayettidi gooshshaa booran zeridogee diccidi gakkida gaashshsiyaa murutaa ha'i wodee ehido zammaana kaamee yaaranne haara cakkidi shiishiyagaa be'iyoo wode maalaales!

Ogiyaa doonan de'iyaa mittee ciishshay xeellaa xeelladakka aggoppa aggoppa gees. Ciishshiyaa guyye baggaan xuummada xeeraakko yayda qassi aakkada ubbakka adussatettaara keehiippe yeemoyawusu.

Lokkomay koyiro ayfe zerettidi mokkidaagee ciiyyees. Ciiyyidi wodee gakkiyoodee ayfidi hayttaa qopiyoodee asay shoddidi poqqidi kokkawu, bilandduwawunne harabara kattidi mees.

zammaana giigida ogiyaara ha baggi simmaada yayidda diyaa qeeri heezzu gomaawaa kaamiyaa keehippe iitawusu. In uttidi yiyoo wode keehippe sorawuusu.

Issi gita keedida booray bari ordde zimettan deexettidi bolla ubbasaara modhdhuwa gaasuwan xuuqqanaaniiddi eqqiis. Ha booray shukettanawu shamettidi yiida mehe.

issi na"ay paraa boli uttidi biidi diyaagee beettioyaagassi cora meraara de'iya danguzzay beettiyaagee awan bayzzettii? qassi ha na"aa sunttay oona geetettii?

Cora mittaa ayfeti issi sohuwaan de'iyoogaa be'ida asa ubbay he sohuwaa yiidi shammanawu issuwaa issuwaa gatiyaa oychchiyo wode bayzziyaagee etassi odiidi de'ees!

Issi yelaga na'ay itoophphiyaa orttoddokise ammanuwaa kaalliyaagee ba sinttan masqqaliyaa oyqqi ba ayfiyaa gentti wottidi bootta apalaa maayi uttidagee oonakko erettena!

Taani toophphiya toho kuwaassiya kaassan kaafiyo citati kaa'idi xoonikko ufayssan tanakka doga aggays. Qassi he gallassi aybi xayinkka coo noocattays.

Hagaa muuzziya ayfiyan xeelliyo wodeka tuma taassi saassoy sa'an tammanne ichchashuto xokki aggiis. Hagee woni ayba teeride meraara ubbay ankkaa teeraa malatees.

Wozanaa qottay a bollan de'iyoo issi qooriyaan wottiyoo worqqaa milatiyaage qoodan naa"ay issi sohuwaan de'iyaagaa nuuni shammana yaagin diggido giishshawu ayba iitidee!

Mino hiillanchchatu kushiya loytti medhdhido zo'o lo'iyaa oydee beettes. Ha oydiyaassikka uttiyoosaaninne zemppiyosan shuggiyaagee de'iyoogee asay son ba so naatura issippe uttidi haasayiyoodenne kattaa miyode ubba lo'es.

Hagee wolaytta sooddo yunbburushiyaa geliyoo koyro penggiyaa getetti erettiyaagee ha baggaara qoodan heezzaa gidiyaa asati gelanawu biyaagee naagiyaage gelissenan diggiis!

Asay issi layttaa giddon bonchchiyo cora baaleti de'oosona. Eta giddoppe taysaase laatammanne uddufunan bonchchettiya yesuusa yeletaa baaliya hara baale ubbappe asay daruwa bonchchees.

issi ogiyaa doonan beetiya keettay laa ayba lo'ii! a giddonkka qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona

Ha maxaafaa nababidi go"ettite taani darobaa nababada daruwaa go"ettaas yaagiyaa naa'iyaa zokkuwaa haa zaarada nuna bessayda pootuwaa denddayda de'iyara keehippe lo"awus!

Sa'an yeechchay hiixettin ashshoy shukettidagaa daro asay maarara uttidi maanawu injjeyi uttidoogaa xeelliyoo wode be'iyaa ayi asasikka saassoy doonaara lokkattees!

Issi luxetta keettay de'iyaagee keexettidi wuribeenaagan luxanchcha naati gelidi luxiddi beettosona. He naati keexettidi wuribeenna keettan luxiyoogee ayba iites giidetii!

Shuchcha xalaala keettay diyaagee laa deree ayba lo'ii! qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara keettati yeemmoyoosona!

Issi issi attuma naati bantta huuphphiyaa qanxxissiyoo wodiyan issi issi naatuura lo'es shin qassi isooti isooti loyttays giidi moorissidi qanxxissiyoogee ayba iitii!

Olanchchatu gadaawayi bootta qolchchiyaa paraa toggidi sinttan piriixissiyoo wode A geeduwaa daro olanchchatikka woxxiyaageeta xeelliyoo wode hashee ho''ees. Olaakka xoonidi simmoosona.

Issi qumay bayzettiyoo keettan kare baggaara cora asati uttidaageti kaattaa mi simmidi kushiyaa mecettiyoo sohuwaan eqqidaageti qoodan tammaappe daro gididi eqqidosona.

Issi mitta xawullappe kare baggaa loyttido keettay keehin xeelanawu lo'ees. Ha keettaa karen asay. Motore hegadankka hara dumma dummabatikka de'osona.

Muuzziqa miishshappe issoy maazinqquwaa gidishin hagee kase zamaana muuzziqqa miishshay yeena wodiyan ka'anawu go'ettido miishshaa. Hagaa kaasa qiiba ta erays.

Mitta kanchchee kumido bazo milatiyaa sohuwan muleera karexxi uttidagee qoppiyoo wode he sohoy ayba lo"anee giissidi biidika utti woykko shemppi ekkanawu amoyees!

Payduwaan ichchashshaa gidiyaa attuma asati dumma dumma meraara de'iyaa maayuwaa maayidi eqqida asati aybaa oottiidi de'iyoonaa? Etikka aybaa miyiyan eqqidonaa?

Issi haree waaxetti uttido gaariyaa bolli cora adil'e ciishsha meraara de'iyaa laatamu litiree haattaa oyqqiyaa jarkkanee qoodan laatamaa gidiyaagee beettees.

Issi keettan puulattida xariphpheezzaynne oydeti de'oosona. Hagaa mala ooratta qottan oosettida buqurata be'iyo wode ''balggo shaachchida keettaa bone xuuggeettees'' giyoogaadan kaseegaa kessada ola ola gees.

Dumma dumma keetta keexanawu maadiyaa miishshati bookanawu maadiyaa miishshati issisan sa'an sharan hiixidi bayzzidi deiyoge beetees. Hagee keettaaa keexiyaa anaxiyasi baaso koshsha.

Ha"i ha"i suuqiyan bayzettiiddi de'iya attuma asaa caammay ekkiyo biraa siyiyo wode morggiyan caalees! Galbbay bessido biittan caammay adhdhiyogee haakko giissees.

Issi issi kafo qommoy keehi hara mereta ubbaappe aadhdhidi daruwa lo'ees. Qassi issi issi wode etassi diya qefee aahoy xeellin xeella xeella giissees.

Wolaytta asaa wogaa maayoy macca naatuura pala giigees. Ha mayzza wogaa maayoy daddiyageetussi miishshaa immidi maayiyageetussi qassi maalaaliya puulaa gujjees.

Issi ogiyan eqqida kaametu bollappe asay buquraa wottiiddi de'oosona. Ha bollawu kiyidi wottiyaa asaa be'iyo wode liiphiyaappe kunddidi guuggiyaa phalqqiyaba malatin bollay caalees.

issi keettaa giddon beetiya cora asati diyaageeti bantta kushshiyan tamaa malatiyaabata oykkidi godaa bonchchiidi beetoosona. etappekka amaridaageeti diyaageeti qassi asaa kaalettoosona.

Ha soo qumaa manawu yiyaaba gidikko aybakka xayeketta yaagiyaa erissuwaa bolli kaqqi wottida quma keettay kuuki soo katta keettan qumay madhdhees!

Keehippe aakkidi merettida doriphphaa bollan yuushuwan zo'o magalashoy kaqetti uttis. Ha doriphphaa bollan cenggurssa xoqqu oottiyaa buquray diyagaa matan naati ayi oottiyonaa?

hagee wolaytta sooddo ambbaa giddon dayi isttar yaagettiyaa kattaa keettaanne dumma dumma qassi indday zin"iyoogee de'iyoo keettaa xeelliyoo wode aybe lo"ees gidetii!

Daro asay keettaa keexxesi shin ha keettaa keexettaa hanotaynne puulatettaay xeelliyo wode keehippe dummatees. Shin marccoy de'ikko keetta puulayanaagee haygidaba gidennee!

Issi corabatun keehippe puulatti uttida keettaa giddon naa"u bootta maayuwaa maayida macca naatinne issi qassi hara meraara de'iyaa maayuwaa maayida naati uttidosona.

Kaamiyawu maaddiyaa lambbaa duuqqiyoosan de'iyaa osoyi keehippe daapurssiyaanne sheneyiyaa ooso. Darotoo ha oosuwaa oottiyayi attuma asaa gidikkokkaa keehippe mino gidana bessoosonaa.

Dumma dumma goshshaa oosuwaa hanotta kaaliyaa shuchchanne allaana ayssiyaa asati bantta oosuwaa maayuwaa maayiidi kaalidinne mokkida ayfiyaa yiigiyoganinne metuwaa pagalanawu xeeloosona.

Wolaytta dichchaa tohuwo kuwassiya kaassaa citay Addis ababan kaa'iyoo wodiyan hoolliyaa demmiyoo wodiyan kaassanchchati issoy issuwaara bantta ufayssaa qonccissiyoogee ayba lo'es giidetii?

Daro wode asay quma mi simmidi gidin issi issi wode ubba cookka tukkiya essees. Ubba ayfe tukkiya taani uyaydda pee'iyakkonne ixxikke.

Bossi yoosi yaagiyaa xufiyaa boottaa curqqan xaafada kaqa eqqida issi lo'iyaa gela'o na'iyaa mochchena boorago gonggoluwaa yaagiyaa xuufe de'iyo shurabiyaa maayada eqqasu.

Dumma dumma meray de'iyo matoyiya ushshan baggaan loomiyaa, baggaan qasai haattaa shachchayoga yeegidi uyanawu giigidage de'ees. Asay gin aysi matoyiya ushsha uyi? La malaliyaba.

Karetta kootiyaa bolla baggaara maayida bitanee bootta shuraabiyaanne salo merawu biida karaabataa qachchida issi som"uwaara ordde bitaniyaa xeelliyoo wode cilli gi uttiis!

Issi odoruwaa miittay ayfido ayfe de'ees. Hagee haako pala maaddiyaba gidiyakko hagadan hanenna. Xoosso neeni ashsha. Teeridi ubba iitta meetettiyaba milattees.

Daamoot Woyde goshshaa xaafo keettay dumma dumma goshsha muruttatanne qassi hegaadankka mehiyaa henttaa oosuwan erettidaagaa minttetanawu kawoy woytuwaa immidoogee keehippe lo'ees.

Nuson issi haattaa penttissiyoo joogee de'iyaagaa aayyiyaa giyaappe shama hehidoogee phooliyaagee meraa keehippe puulattidi xeelliyoo wodiyan ayba lo'es giidetii ?

Nu biittan kiike mocanan kaalettiya kawo dottore Ahimeda Aabi daro heera biyode asay a daruwa bonchchiiddi mokkees. Hagee qassi tanakka ufayssees.

Ha"i wodiyan luxanchchati dumma dumma xaafiyobata ekkidi luxetta keettaa biyogaa aaze oottiiddi yiidosona. Ha meezee luxanchchatussi de'iya luxettaa koshshaa munnuuqissees.

Cora yelaga naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi diriphphan eqqidi wolaytta durssa nakkidi de'oosona. Hashshu ufaytetta yaagiyaa xuufee guye baggaara de'ees.

Naqashshaa woykko zigirssaa maxiyaa eqotay biittee gomppaa giddon dumma dumma sohuwaan hanettida woykko polettida hanotata aybanne gam"enan siyaagaa gidiyoo gishshawu lo"ees!

Giyan daro asay maarara uttidagaa be'iyoo wode shammiidinne bayzziidi de'iyaa asatuppe daroti attumaageta gidido gaasuwaa oychin issi asinne zaariday baawa.

ha naa"u asati xuggunidaageeti tana ayba iitiyoonaa. qassi ha sohuwan beetiya maata mala meray diyo cora dumma dumma mitatikka beetoosona.

Issi ooso keettaa giddon yaa'aa shiiqiyo sohuwan uttida cora asaa giddoppe sintta xeeran uttida maccaasiya maayido maayoynne maccaasiyakka laa ayba lo'ay!

Nu son asay tukkiyaa esananaw shaa'iyoo wodiyan tana he tukkiyaa uyiyoogaappe daruwaa he tukkiyaa peenuwaa ekkiyoo wodiyan keehippe lo'ees .

Hagee akeekennan daraappe kiyidi shooshay gediyaa puukkiyaaba gidikko ha "shooshshaa jalletiyaa" xaliyaa epiidi soni caddidi gediyaa tiyikko marzee hayqqees giidi erettees!

Zo'o karettanne adil'e meraara de'iyaa wolayttumaa conccissiya maayoy beettes. A matankka kushiyan biradhdhiyan qassikka qooriyan macca naati wottanawu maadddiyaabati beettoosona.

Issi adil'e ciishshameraara de'iyaa biittaa bookkiyaa woykko ogiyaa giyiyaa kaamee de'iyaagaa xeelliyoo wode guutta milates shin i ekkiyoo biray odiyoosan deenna!

Taani zino keehippe lo'iya wodee ehiido zaammaana yexxiya miishshaa shammaas. Ha miishshayi taappe daro mariccuwa ekkidanne hegaadankka qassi keehippe xoqqa gidida cenggurssan yexxiya miishsha.

Uttanawu keehippe lo'idi giigida oydeenne qassi keettaykka puulatti uttidagaa xeelliyoo wode oonekka ba keettaa gidiyaakko giidi amottiyoogaa keenaa puulatti uttiis!

Goshshanchchay ba shoqan loyttidi goyidi shaccidagan saluwaa iray bukiyode mokkana mala lokkoma zeerihe mokkid asay a giddoppe sharafa maxxidi de'ees.

Bollaara duge denttido pootuwan dumma dumma keettatti sa'an de'oosona. Ha oosoy darottoo katama uttetta ekkanawu qassi kataman dumma dumma dichcha oosuwaa oottanawu katama halchchuwa woykko katama pilaaniya giigisanawu maaddees.

pa issi bootta xifatee beetiyaagee diyaagaa matan issi adil'e ciishshaakko baqqiya meray diyoobay aybba lo'ii? Appe garssa bagaara diyaagee aybee?

Taani beni dugen timirttiya tamaariyo wode nu tamaariyo sohuwan karetta saleeda xalaalay de'ees. Shin taani yumbberesttiya yiyo wode bootta saleedaa be'ada malaaletta hayqqaas.

toophiya giddon keehi erettida daro sohotuppe issoy ha heeraa. qassi ikka darotoo amaaraa dalgga manttiyan beettiya tossa shuchchaappe giigiya lo'iyaaba.

Hagee aaway waanide A sinttappe oyttaa basoy ekettideeyye. Ta wozanaynne ta shemppoy hageeta macca asata be'iyo wode etassi de'iya maayuwaa maayettaaninne etassi de'iya huuphiya giigissuwan xoonettiis.

Hagee I ayba geetettinkka ta be'anne siyanne ernnabay qassi ayba gidaneeshsha! Ha A bollan xaafettida xuufeekka aybaa qonccissiyakkonne oonee odanayshsha tawu!

Daro meraara de'iyaa xaafanawu maaddiyaa biireti issi sohuwaan eqqidaageta taani be'ada shammana gaada biyoo wode etu gatee keehippe gujjo gishshawu aggaagas!

Issi maccaaseeranne issi bitaniyara hemeettiidi de'iyo ogiyappe guyye baggaara beettiya phooqee qlayba lo'ii! Hagaa mala phooqee darotoo diccida biitta de'ees.

Issi bulla meray de'iyo kootiyaa maayida bitanee ba miyiyaan nu biittee itoophphee banddiray kaqetti uttido sohuwaan ba sinttan de'iyaa ponppan aybaa haasayiidi de'ii?

Issi issi naati bantta yelettido gallasaa bonchchiyoo wodiyan cora upuupaa punnidi issi diran shiishidi qachchidoogee xeeliyoode ayba lo'es giidetii ?

Gaariyan mittaa caanidoga goochiyaa haree keehin banakkidi de'ees. Asay la ayba miizzawu qaretti baynabbe? Hagaa keena ay hayqqanawu caaniyona? Ayiba yiiloy?

Laa xoossaa wolqqawu hoola I medhdhido meretay keehin malaales. Deriya, mittaa, maattaanne sonne kare medoosata lo'iya hanotan medhdhis awu bonchchoy gido.

Burttukaaniya uyiyogee atto shin haahuwan be'iyo wodenne doonan haattay kumees. Burttukaaniya uyiyogee keehippe lo'iyaba gidikkonne doona xalla gidennan sawoykka siiriya xukkees.

Daroto macca naati alleqanawu hayttan wottiyo woykko kushiyan wottiyo sagayuwaa gidanawukka danddayees. Haga mala daroto miishshaa macca naati banttawu shamidi go'ettosona.

Ooratta gidennan gal"a asay wotti kessidi naa"anttuwaa bayziyoo caammaa ogiyaa doonan bayzziyoogaa be'iyoo wode daro asay a shammenna gaasoy ayba gidanee?

Aayyiyaanne aaway qassikka eta na"ay puulattida issi meray de"iyoo maayuwa maayidi aayyiya ba na"aa idimmin aaway aayyiyo qoommin keehippe lo"iyaa siiqoy de"iyoo keetta gidiyoogaa erissoosona.

Issi issi suuqiyan gidin woykko ogiya doonan zal"anchchati bayzziyo haylanddiya haattay ushshawu daro injje. Taanikka he haattaa shammada uyiyogaa dosays.

Issi bazzottiya sohuwan wora do'ati de'iyaageeta gidishin etikka geleshsho geetettiyaageeta. Ha geleshshotuyyo gaammuwaa qottay de'iyaaba malatiyoo gishshawu, qoppi ekkiyo wode garmmaamidi daganttiyaaba malatoosona.

Mata wodiyan macca naati bantta tohuwan aattiyoo caama de'iyaagaa ta michchiyaa he caammaa shamma ehidoogaa son wottidoogee xeeliyoo wodiyan ayba lo'ii?

Mata wodiyaappe kase biittay woddidi asaara keettaara mittido wode biittaa kaashiyaa kaamiyan anhaa qoridi kessidosona. He wodiyan asaa na"aa wurssettay hagee gaada yeekkaas.

Zebiray boottanne karetta meray de'iyo maata miya hariya milattiya keehippe puula wora do'a. Ha medosay maatanne dumma dumma bonccuwa meesi

Asay keettaa keexxanawu koyikko koyroyyidi qorqqoruwaanne masimaariyaa shammees. Qassi ha sohuwaan issi baakko misimaaree dooyettidi sa'an uttidagaa qooday keehi daro.

Heezzu goomaawa baajaajee daroto ambbaa giddon asaa issi sohuwaappe hara sohuwaa efiiddi pe'ees. Heezzu goomaawa baajaajee binzziliyan oottiya togga miishsha

Asay ba dichchaassi dumma dumma qeeri mehiya haaridi heemmidi darobawu maaddettees. Ubba qassi dorssaa issi sulppuppa mudhdhoy diyo heeran heemmiyode tawu ta miyobadan hanees.

Maata keettaa giddon diya issi macca mishsiree diya dozzay sunttay ayiba geetetti xeegettii? Ha keettaappe ya baggaara diya flderiyaa huuphiyan diyaabay ayibee?

Misliyaa bolli beettiyaa mohaameda jawaara getettiyaa oroomo biittaassi keehi baaxettiyaa bitaniyaa xelliyoo wode ikka haa simmid ciilli giidi oonna xeelliyaakone yashshees!

Issi maraara kexettidi keettatu penggen dooya de'iyo keettaa karen issi bitanee uttidi peerettida maayuwaa sikkiyaaga be'iyo wode ayba zammaanibenna biittan de'i giissees!

Cora mittati dicci uttido sohuwaan issi mittiyaa barkka xoqqu gaada hankkotuppe geessaa dara uttidaaro xeelliyoo wode kuwaayoo keehippe injettidaaro asay dosees!

Issi macca na'iya oosuwa keehi dosiyaara corabata giyaani zal"awusu. He A zal'iyoobay, donuwa, tuummuwa, sunkkuruutuwa, barbbariya qaariyanne timaatimiyaakka shaakkennan gede zal"iya mino macca na'a.

Laa hagee naati allaxxanawunne pooto denddana gishshawu giidi biittaa sa'aa ubbaa hoskkattidi gakkenna sohoy baawa gaana danddayettees. Laa ayba maalaalii!

Ogee lo"o hanotan merettiyogee issi ambbaa dichchaassi ayfiya bulo gaanawu danddayettees. Ogee baynnan dichchaabaa qoppiyogee sussaa haattan yeggennan keettaa gelana hanaysi giyogaa mala.

Issi issi heeraa biittaa utettati keehippe maalaalissoosona. Issooti issooti ha xeellanawu lo"iya sohoti asi qoppidinne halchchidi ba kushiyan medhdhidoba malatoosona.

Amarattida asayinne dumma bululiyabati issippe shiiqidaageeti beettoosona. Ha bululiyabati asaanne asaassi tookkanawu deexxiyaba ississaappe qaattanawunne asay hemettidi baanawu danddayenna haaho sohota manddarissiyogaan erettoosona.

issi sohuwan eqqida cora macca naati diyaageeti durssaa duranawu duriyo sohuwa kiyidi eqqidi beettoosona. etappe daruwaa corattidi beetiya xifatetti bolaara beettoosona.

Asay ba gadeeni dumma dumma mittaa ayfeta giya efi bayzzidi ba metuwa kiyees. Taani qassi afikaaduwa darin siiqiyo gishshawu teeridaaga xeellada shammennan agga erikke giyogaa.

Laa ha gilqqay ayba lee'e booree! Qassi appe ya bagaara a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobati de'oosona

Asay awaara haahossaa hemetti biikko cawattidi ba bollaappe cawaa qucciyoo buquraa bayzziyonne shammiyoo keettaappe shammanawu giigidagee sopttiyaa giyoogaa be'iyooge daroy eqqiis!

dGoshshanchchay ba shoqqan zeerido gashiyaa shiishidi melida gashshiya qoxxanawu paraa, booraa gashiyaa bolli hemettisees. Hegadankka qoxxidi uttula keses. Hagadan nu biittay gashshiyaa mokkenagee goshshanchcha keehin azanttees.

Paranjjantto pitanliyaa nu biittan ooni eres giidi xaafidonaa? hagaa mata wode guutta asay luxettaa luxxidi eriisippe attin daro asay ha'ikka erenna!

Nu biittan daro maattaa maaxxiya waadu miizzat keehi al"o biran shametti yoosona. Shin eti issi gallassi daro litire maattaa maaxxiyo gishshawu taani eta shammanawu daro halchchaas.

Bollaa mecetti simmidi appe ekkidi tiyettana mala maaddiyaa adil'e ciishsha meraara de'iyaa buquraa giddon giigi uttida qibatee tiyetti simmiyo wode arssaa boljjojisses!

Nu heeran issi bitanee diyagee moqottaa mittaappe udulaa massi massidi giigissees. He udulan qassi daro wode asay ayfe tukkiya caddees.

Issi karettawu biida meraara de'iyaa bitanee karetta kootiyaa maayidi bootta shamisiyaa garssa baggaara maayidagee wolaytta telebizhiniyaan bassi siyettida qofaa aattiidi de'iyaagee qeexiyaan xeellees!

Bonchcho erettida kaalettiya aawa gididagee karetta maayuwa garssa bootta maayidi ba kushiya xoqqu oottidi haasayiiddi beettes. Ikka maayido maayoy arssa gidoogaara aara keehin lo'es.

Issi addussa gimbbiyan direttida wogga keettay beettiyaaga gidishshiin geliyo kare ha keettagee qassi maata mala mera. Gidoshiin ha keetta zagon de'iya bulaala sohoy tana ayba iitii!

Cora asay issippe shiiqidi ashuwa muxiiddinne miiddi de'iyagee beettes. Ashoyi wolayttan laytta laamiya baalay gakkiyo wode shukkidi issippe shiiqidi yeechcha hiixxogaa bolli aattido issipetettan miyo katta qommo

Wolaytta asay darotoo xaaciya miyyiyan eqqidi darobata oottiyogan erettees. Xaaceenne dere asay hashetidi oottana xayikko heeraa sarotettaanne woppatettaa naagissanawu danddayettenna.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayidi diriphphan alamiyaa durssa woykko wolaytta wogaa qonccisiyaa durssa duriidi de'oosona. Etappe guye baggaara yoo yoo gifaataa yaagiyaaba qonccisiyaa xuufe de'ees.

Issi keehi xoqqa gidida dereti de'iyaagetuppe ha baggan naa"u leemo keettati de"iyageetuppe issi keettaa karen cora asti eqqidaageeti diyageeti lo'oosona.

Issuwa issuwa bolli shibisido shuchchappe keexido keetta karen sa'an issi qiiba na'aynne issi na'iyaa penggiyan eqqidosona. Keettassi penggiya sanqqaykka biratappe oosettiis.

Issi katta keettan cora attuma naati dumma dumma ushshatanne qum qommuwaa miidinne uyidi deosona. Ha keettay qassi hara matoyiya ushshata bayzziyo keettaa gidiyoogee erettees.

Issi kaamiyaa bolli boottaa oyddiyaa caanoga bolli issi yelaga na'ay uttidi aybako oottiidi de'ees. Ha na'appe ha baggaara bana guloya uttida aayiyaa duge hokkada ha simada yayda deawusu.

Burtukaamiyaa poqqidi uyanawu iitiko maaridi haattatan uyiyoo ogiyaa giigissidi aybanne waayettenan birilliyaan uyiyoo hiillaa asaa ubbay eranawu koshshees yaages payatettaa eqotay!

Darkkon de'iyaa uuttaa miyiyaan ha baggaara asati badalaa carshshay de'iyaagaa miyiyaan mittaa ayfiyaa tokkiidi de'iyaageti qoodan naa"a shin daro mittaa puutiyaa tokkidosona!

Keehin zamaana kaamiyaa hana ba pala bawu ekku ayba lo'ay? Xoossoo wode ehanabay cora. Ha kaame bollan qassi boottaa magalasho milattiyaba hiixxidi dumma dumma ciishshaa wottoge ayba lo'i?

Kase nu son mittaappe merettida kaltta de'es shin ha giddon giyaappe shammi ehiidi kalttay de'iyaagee keehi daro oosuwaa oottiyoogee lo'iyaaba.

Xoosso i woni taani hagaa borssaappe biray diini issuwaa shammiyaakko waanane. Taani ubba wodekka hagaa mala qeeri borssay aybay ogiyan gayttiyo paydo ubban shammennan aaxxa erikke.

Issi Jagiira keettaa giddon so asay mulee shiiqidi banttasi kawuwaa maanawu giigissidi maarara uttidi miidi de'iyaageta be'iyoo wode ayba lo"iyoonaa!

Beni nuuni koyro kifiliyan luxxiyoo wode nuusi maxaafay imetti erenna shin ha'i wodiyan luxanchcha naatussi ubbaasikka maxaafay gakkiyoogee keehi ufayssiyaaba.

Issi keehi gita deree de'iyaagan naa'u asati xuman eqqidosona shin eta he sohoy yashshenee? Tana gidiyaakko keehippe yashshanaw de'es ?

Cora tohuwan wottiyo toho caama sa'an sharan qachchi wottidoge de'ees. Hagaamla caamay so giddon tohuwaa shemmpisanawu maadiyaba. Hagaa sooni shamidi wotiyoge lo'o.

Dumma dumma bolla shiccisiyo miishshati bayzzettiy shefiyan uttidosona. Kushiyaa saamunay, bolla tiyiyo tistiyobati hegadankka harabatikka deosona. Hagaamalaba go'ettiyoge keehin lo'o.

Ambbaa giddon dumma dumma sohuwaa shaakki efiyaa ogiyaa xeelliyoo wode wozanaa shemmpisiyooga bolli miyiyaan de'iyaa mittati heeraa puulaa keehi loyttidosona!

Nu heeran woykko hara heerankka macca asay ubbay coratti issippe shiiqidi issisan kattaa punniyode tawu issibay qofettees. Ubba bullachchay diyabadan hanees.

Dumma dumma haattati zin"idaageta be'iyoo wode dumma dumma merara de'oosona shin qassi issuwaa miyiyaa asaa milatiyaage de'iyaaga be'iyoo wode ayba malalii!

Tana issi issi wode issi xaaxetti uttida haattaa ehiyo haattaa tuubbuwa demmiyo wode harabay qofettees. Hegaa be'ikko akeekennan shooshshaa gaada barggaagays.

Meehiya galbbappe woykko calaappe dumma dumma hillata go'ettiyogan pabirkkatun woykko inddustturetun cora xeekka kanttiyogan ha'i xelliyode bettiyo xekkan de'iya karetta meray de'iyo caamma qommuwaa.

Maarara kaquwaan de'iyaa puulayoo wotti go"ettiyoo dumma dumma pitaleta xeelliyoo wode ta sunttara biyaa pitaliyaa demmana gin issoyinne tassi koyin xayiis!

Issi bootta sohuwan beni wode kaamiya goomaappe qanxxidi woykko xafirappe merettiya caamma malatissidi harabaappe medhdhidoogee wogga gediyaarakka giigiyaagee keehi lo'es.

Yunbburshshiyan luxiya naatu ubbaassi laytttan laytttan bonchchettiya kaassaa annaaciya baalay doimmiyogaadan Nagga Birhaanu hassayissidosona. Ha asi ba haasayidobaa ootti bessees.

Taani ashuwaa be'ada badalan gelida guduntta gida aggays. Ubbakka gidoshin zo"o ashuwaa demmanekka hagee aseeyye harabe giyoogaa keena ta oonatettaa doga aggays.

Issi yelaga arissa aawaa pootoyi beettees. Ha aawaa pootoyi dumma meray de'iyo bessiyaanne qassikka aawaassi de'iya sinttaa meraa keehippe assidi bessiiddi de'ees.

Issi issi katamaa heeran diya isppalttiya heeran diyabati katamaa puulatettawu daro go'oosona giyoogaa. Qassi taani hegaadan puulatti uttida heeran pooto denddennan aggikko yiilloy worees.

Hay beni wode issi issi keettan diya beni hanotay ha"i nu wodiyan hashshu de'ennan aggiis. Laa xiqqiya gaayyiya uyiiddi utti pee'iyode tana cooshhshana hanees.

Baatiree xuma sohuwan woyikko qamman asay darotoo sheeshshawu kare kiyiiddi gaxariyan xomppi kiyanawu go'ettes. Ha buquray baatiriya shuchchaa baaridi xomppes.

Kaamiyan uttada biyo wode taayyo qopettiyay woykko siyettiyay 'hagee taagaa gidiyaakko giya amuwaa'. Kaamiyaa laaggiyaa asay loytti woxissiyo wode tana keehi yashshees.

issi sa"aa boli diya qeeri mataa malatiya bula meray diyo miishshay ayba yashii! qassi eta matan diya cora miizzatikka beetoosona.

Issi keehin puulattada gede sima xeelayda de'iyaa na'iyaa wogaa maayuwaa maayada pootuwaa denddayda deawusu. Ha na'e zookuwan issi karetta meran giigida misile godan kaqetti uttiis. Macca na'i bana kamiyode la ayba lo'i!

Taayyo beni qiibatettaappe doommin issi wogga asa gidada issi biittaa kaalettiyakko giya daro amoy dees. Ubba qassi kawo kiyanawu daro koyyays.

Maayuwaa meecciiddi gorppiyo wode hoommuwaa coppu giya saamunaa daro asay iita dosees. Maayuwaa meeccin peenuwaa iitissiyaa saamunaa ayfiyan be'anawukka koyenna asay de"ees.

Oge doona wottidi bayzziyo caamay shamiyo wodiyan gatee keehi hiraysso malatees. Gido shin he oge doonaan miccidi bayzziyo caammaa shamanawu tana ayba iitii?

Balgguwa wodiyan meegoy kinchchiriirissiyo wode gombbidi xiixxido badalaa miyogee manggaagan mal"ees. Ha badalaappe gujuwan otuwan kattido kokkaaranne donuwa gujjidi haytta tukkiyara uyiyogee xaamaa xallees.

Keehi lo"i keexettida keettaa giddo baggaara xeelliyoo wode eta xekkan gakkena shin qassi zoozee etappe geessan dariyaagaa be'ida asa ubbay malaales!

Taayyo daro wode qeeri woykko guutta naata demmiyo wode uloy daruwaa danddayenna. Ubba eti issippe shiiqidi kaa'ishin demmikko shiishshada yera ekkays.

Aaho giyaa giddon daro asay uttidi shammidinne qassi bayzziidi de'iyaageti awaappe giidi bolla baggaara zanxxilaa oyqqidi mela giyaa sohuwaan uttidaageti beettoosona!

hagee qumaa kattanawu ayinne mittaa koshshenan woykko coosiyaa mati adhidi tama punnenan korinittiyaa wolqqan kattanawu maadanawu wodee ehiido zammaana buqura.

Toophphiya daro dola meretatanne asi medhdhidobata oyqqada zannaqan haratuppe guyye aattidoogee tamaadan xuuggees. Ha metuwa pagalanawu cimay naatoy gittaa minttana bessees.

Ha wodiyan ooso ubbaappe woriyawu lo"oyi zal"iyaa gidiyoo wode zal"anaagee qassi keehippe daapura. Yaatiyo gishshawu daro asayi zal"iyaa darin dosenna.

Beni mayzza ma"e wodeppe doommidi nu asaassi miyye gidida so buqurati xayiiddi de'iyogee wozanappe michchees. Hageetu sohuwan yiida zammaana buqurati qassi oosuwa deexuwa guuttoosona.

Nu sooni nuuni go'ettiyo dumma dumma biittaappe merettidanne harati qassi paabirkkay loyttido buqurata geetettidi erettoosona. Etappeka qassi qeeri saynee kattaa aattanawu maaddees.

Issi sohuwaa halchchetti giigida makkisoy de'iyoo gishshawu keehippe jaakirettiidi biyaa meran zo'o kaamee ogiyaa xaphon eqqidagaa goomay biittaa sa'aa bashshidi xuuqqi aggiis!

Giddo zal"e keettaa karen macca naatu puulaa gujjiya pala lo'iya qolee maaraara kaqettiis. Ha maayoy bayzettiyo Karen naa"u naati uttidosona.

Kehippe xoqqa gidida keettaa huuphphe baggara nu biittaa itoophpphee banddiray mata meray adil'e ciishsha meraynne qassi wurssettan zo'o meray kaqetti uttidagee beettees.

Issi shuban direttida parkkiyaa giddon dumma dummabati de'iyaageetuppe issoy kanaa. Ha dirssaa giddon de'iyaa kanaa be'iyo wodee, guppidi hashiyan uttiyaaba malatidi bollay caalees.

Ha"i ha"i issi issi macca naatussi de'iya caammaa qoodaa siyyo wode keehippe maalaalissees. Hagaa keena caammaa paabirkkaa godaynne wottennaba malatees.

Tana xuufe ubban asi aybanne sisso shin masttooqe giidi axxi aaxxidi kaqqiyoogaa taassi ashoy shemppoy yiillotees. Gidoshin masttooqe siyiyaa asaassi daro kiitaa aattees.

Dumma dumma jarkkaaneti issoy issuwara bootta shubo milatiyaban qashetti uttidaagaa. Ha jarkkaaneti ba giddon asaa mattoyiya ushshati de'iyogee xeellin beettiya qoncce.

Asi pooxi giigisodan heeray keehin dumma dumma meraninne qottan giigidi uttiis. Ha heeray kaile biittay de'iyo heeraa gidishin biittay daro ayfiyaa loyttidi immena.

Guutta naati mata wode luxettaa doommidaageeti eta tamaarisiya asttamaariyaa keehippe yayyiyoo gishshaassi oyshshaa oychchiyoodee eesoti kushiyaa denttoosona. Yayyiyo gishsha xalaalawu mino kiyoosona.

Keehippe suuppa gididi xaafettida xifatee de'iyaagaa bollan cora asati misiliyaa bolli de'oosona shin eta sunttaa oonikka eriyay baa! ubbaykka gastta asa kanchche!

Asa naatussi wodee ehiido daro qommo kaamee de'ees. Ikka dumma dumma go'aa immees. Bootta kaamee lambbaa gidin woykko haattaa issisaappe harasaa efanawu maaddees.

Yettanchchaa diidii gaaggi wolaytta biittan kiyiiddi de'iya yelaga yattanchchatuppe ayfettiyagaa. Ha yettanchchaa yettatuppe wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citaassi yexxido yettaa siyiyo wode keehippe maalaalees.

Hagee ammano eqotatuppe issuwaa gidishin darotoo eta kaalettiyaa asay itoophphiyaa banddiraa mailatiyaaga bana wurssi kamidi maayiyoogee darotoo erettees! hegaassi qassi gaasuwaa eti erokkona!

Cora attuma asaynne macca asay issisan miizza issisan shishshiidi eqqiis. Ha sohoy miizza woykko maccaa miizza akamuwaa sohuwa malatees. Macca miizzaa heemiyoge maattaa demmanawu keehin maaddees.

Issi attuma asa caamay galbba ayfiyappe oosettidage de'ees. Hagaamala caama oosoy toophphiyaa so giddon doommida oosuwaa gidiyo gishshawu keehin ufayssees.

Issi puula xaaruwan oyssa xalla gidida loggomoy ka'i uttiis. Loggomoy Wolayttan ka'ida ashuwaappe, oyssaappenne pilaappe giigiyaagaa gidishin, hagaa mala xeellin xeelliyaa loggomuwa be'iyoodee chuchchaa mitissees.

Wolayttaa doonan "Hoolliyaa" yaagiyaa xifatee de'iyoo bootta meran xaafettida machchallaappe duge baggaara wolaytta dichchaa yaagiyaa xifateekka adil'e ciishsha meran xaafetagee lo'ees.

Issi Toophphpiyaanne hara biittaa banddiraa be'iyoode ayba lo'ii! Qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beettoosona.

cora asati eqqidaageetuppe guye bagaara diya maata mala meray diyo dumma dumma issi sa"aa boli diya qeeri mitaa ayfe malatiya bula meray diyo miishshay ayba yashii!

Beni wode wolayttan asay bullachchaninne keehippe ufayssiya issi issibattun malkkatta punniyoode wolaytta wogaa kaassay keehippe lo'ees. Ha malkkattappe kiyiya cenggurssay oonakka durissees.

Issi yelaga na'ayi wolayitta wogaa maayuwa woyikko dungguzaa milatiya banddiraa oyqqidi allaxxiyagee beettees. Appe guyye baggaara naa'u baggaara goggiya ajjoora mentte soossoyi beettees.

So giddon wottiyo naa'u dumma dumma merara de'iyaa caamati deosona. Ha caamati so giddon tohuwaa shemppisidi qassi so giddo oosuwaa oottidi wottanawu maadees.

Hagaa hariya taani nu biittan de'iyaakko naa"antto hare giyobi biittan beettennaadan oottana. Hariya caanidi zal'yaa asi miyyiyaara kanttiyodekka hare hare giidi ba oonatettaa qonccissi aggees.

Yettanchcha issoy wogaa maayuwaa maayidi, paraa toggidi, manaxiriyaa wottidi, allaxxiyabaa malatees. Ha paraa togaa be'iyo wode beni wode paraa toggiyoogaa meezetarkkina!! attidoogee zil''ees.

Haattaa giddon keexettida keettaa be'iyoo wode a meray bootta gididagee ba guyessan miittaa caanidi uttidagee haattan muukettiyaaba malates shin aynne muukettena!

Issi ushsha keettaa giddon amarida burccuqquwaara hoommuwaa coofu giya ushshay ziiriyan uttiis. Ha ushshaa uyiyaakko huuphiyaa kiyidi, kashee dukkidabadan yiicoyidi bana dogissanaagee qoncce.

Ha biittaa bollan asaassi aybippekka daruwa daro go'aa immiyay dumma dumma puuteti tokettidi dicciyageeta. Ubba issooti issooti xaletettawu maadiyo gishshawu asay cammikkokka go'ettees.

Aaho goshshaa giddon zammaana wodee ehido zoozziyaan woykko yafaraa bolli gaashshiyaa zeridoogee maata meraa maayidi daro ayfiyaa oyqqidaba malatiyaagee keehi lo"ees!

keettaa keexxanaassi giigissi wottido daro lo'iya suuppa ciishshati diyaageeti beetoosona. ha shuchchati shappiyaara gattidi haattaa a boli tiggidi munaqqin keehi maadoosona.

Asaa naati bantta qooriyan gidin kushiyan wottiyo alleeqoti de'iyageeta gidishin eta shammidi wottanawu marcco demmanaagee ayssee toora xeerashi waatidi demmiyobee!

Bolla baggaara korinttiyaa wodoroy biidagaa xeelliyoo wode a miyiyaan garssa baggaara de'iyaa xifatee aybaa qonccisiyaakonne beettenna gishshawu asay be'ennan adhdhees!

Darotoo injeeraa bolli dumma dumma qommuwaara de'iyaa usttaa laaxaa maanawu keehippe injjetiyaaga be'iyoo wode ha qumay awa heeran de'ii giidi oychchin asi heeraa erenna.

Dumma dumma qommo qumma mal"ettiya qimameti maaran sharaa bolla de'iyageetuppe coo qumman yegada ma! I sawana sawoykka erettees gooppite laa waano!

Hiillanchchanne eranchcha gidida asay ba soossinne dumma giyan bayizzidi go'ettiyo so buqurati beettoosona. Ha buqurati duppaa giyo maataa qommotuppe giigiyanne so oosuwaassi go'aa immiyogan erettoosona

Wolaytta moottan hanettida biittaa woduwa gaasuwan hayqqida asaa taassa kawo Xoona naato giiddi bantta mishuwa qonccissoosona. Ha naa'u kaameti he man"iyappe simmoosona.

Geela'o yelaga macca na'iyaa bootta apaachchiyaa yaagiyoo motoriyaa bolli uttida bootta shuraabiyaa maayidaara haa simmada xeelliyaara ba ballayada oottiyobinne erettena!

Biittay munaqeetti uttido sohuwaa milatiyaagaa giddoora garssan adil'e ciishsha meraara hariyaa sheeshshaa milatiyaagee pocciidi de'iyaaga be'iyoo wode aybakkonne erettenagee porees.

Asay ba sooni kushiyaa mecettanawu maaddiyaa so buquratuppe issuwaa gidida sayniyaa dumma dumma meraara de'iyaagaa nusoo baydda taani shammana gaada oyqqas!

Attuma naatussi haniya issi tohuwan wottiyo caamay de'ees. Ha caamay daroto wottin lo'ikoka daruwa issito gediyan haattaay geliko eesuwara xinqqi agees.

Ba huuphphiyaa shemppisana koyida asa ubbay yiidi shemppisana koyikko ha sohuwaa yaana mala giidi erissiyaa ambbessaa parkkiyaa gettiyaagee karerakka keehippe lo"ees!

Qashuwaara de'iyaa gobbaappe oosettida asay uttanawu maaddiyaa meeze oydiyaa sunttay aybaa getetti xeegettii? qassi ha baggaara de'iyaa sarbbiyoo buquray ayba getettii?

Xoqqa luxettaa eqotaa gelanawu paacettiyo places deexxiyogaappe aaruwan yashshay sheeshshaa yedissees. Ha paaciya oottada kiyiyo wode som"oy tamaa bonqquwa malatees.

Cora macca naatinne attuma naati issisan duridinne guppidi deosona. Issi na'iyakka ha simmada duraydda de'awusu. Asay la duridi deiyage ayba tana iitiyona.

Mattay asaa naati goshshaa hiillan go'ettiyo keehippe daro go'aa immiya meedoosa. Ha mattaa kottay naa"u qommo gidishiin ha beettiya ooratta zamaana mattaa koottaay daro eessawu maddees.

Ha"i ha"i oge doonan asay hemettiyo ogiyara ubba guutta oydeta wottidi tukkiya bayzziyogee meezetidoba. Hagaa mala oosota ayssiyageetuura ubbay co"u giidi xeelliyogee yiilloyees.

Naa"u heezzu laytta takettan unccaa nne itimaa immiya haaxa uuttaa goshshanchchati issippetettan tokkoosona. Ha tokettiya haaxa ubbaassi qooree muucetti uttiis.

Nu Toophphiya giddon gidin kare biittankka kuwaasiya kaassay de'iyagaa gidishin keehi maalaaliyabay nu biittaa naati hagan de'iya bantta biittaagaa aggidi kareegaa ayssi be'iyona!

Naa'u attuma yelaga asati wolaitta wogaa maayuwa dunguzaa maayidi issoy qassi ba kushshiyan gonddaliya oyqqidinne maahiya calaa maayidi diriiphphan shiiqi uttida asaakko simi uttid duriid diyabaa malatoosona.

Zamaana muuzzuqqa miishshappe issoy bazi gitare de'ees. Haga kaiyoga tani eriyakko keehin loyttada eranawukka koyaysi. Xoossi giiko tani mata wodiyan eranawu deaysi.

Nu heeran haatta xayoy asaa keehi waayissidaagaappe denddidaagan nu heeraa asay shiiqettidi kawuwaassi waasin kawoy nu heeran haattaa gelissidoogee nuna keehi ufayssis.

Issi ceeggida wolaytta keettay ayba lo'ii!! Ha keettaappe guye bagaara qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beettoosona

Attaakilttiya asay giyaappe biidi galla galla shammiyoogaa aggidi ba gaden tokkiyaakko lo'o. Hegaadan oottiyoogan ba ayba miishshanne kessennan ba gadeppe ekki ekki miyoode lo'es.

Ha qooriyan aattiyo yelello milatiya lo"iyagee ta qooriyan wottiyakkokka tana lo"anaba milatees. Hagaa gishshawu tankka I de'iyo sohuwa baada shammana.

Jabaana wottiyo aranchchata sharan hiixidi bay'zzidi deiyoga be'ettees. Ya baggaara dumma dumma orccotiyabata xiluwappe shaakanawu maadiyaa miishshaykka ha sohuwan bayzziyosan de'ees.

Wiiniyaa geetettiya haattaa qommoy haylanddiyaara goozettida haattaa gidishin, ha haattaabaa qoppiyo wode hannin nu buuchchee xapho Bodditte ambban merettiyaa muruta gidaagee ufayssees.

Unddenna asay dumma dummabata oyqqidi oottanawu biiddi de'oosona. Hegee bessiyoobay asay beni daguwa oosuwan bantta issippetettaa minttiyoogaa bessiyo gishshawu ha'ikka de'i ereneeshshaa giissees.

Zillaytti hanni saate issi lo"iyaa habashaa qoliyaa shammada daro wodiyaakka maayennan oyssa tukkiyaa uyaydda erennan de A bolli gussin mooretti attiyaaggis. Ha"i haraa shammanawukka tana iitiyaaggiis.

Issi issi zal'anchchati ogiyaa doonan hiixxidi zal'iyoo zal'ee eta kesiishsha? Qassi he zal'iyaa gala gala zal'iyoogee tana ayba iites giidetii?

I sinttan qoodan oyddaappe dariyaa pmppay de'iyoo mishiriyaa oossi haasayaydda de'iyakonne woykko ayba kiitaa aattayda de'iyookonne ooninne eriyabi baynnaage keehi malaales!

Atileetiya Gebresillaase Haylee salo gufanttuwan darotoo toophphiya sunttaa xeesissiis. Ha wottanchchay ha"i qassi toophphiya yelagatussi daro oosuwa qaadaa ekkidi yiis.

heeraa saynissiya yaagiya xifatee hagan kaqettidi beetiyaagee issi maxaafaa boli beetees. ikka qassi daro wode timirtte keehhaa heeran keehi eretees.

Qooriyaan wottidi alleeqanawu maaddiyaa dumma dumma worqqaa qomoti bayzziyoo keettan de'iyaageti ekkiyoo biray asay shammanawu hegaadan darin upayssiyaageta gidenna gishshawu lo"okkona!

Heezzu yelaga macca naati wodee ehiido zaammaana maayuwa maayidinne banittassi de'iya puulatettaa naagidi pootuwa denddiyageeti beettoosona. Eti maayido maayuwaassi bulla merayinne gidduwan zo'o meray de'ees.

Zin'anawu maadiya keehippe shugiya wode ehiido woykko zamaana buqura hiittan yeggiddi zin'iyoode daafura ubbay woppu geesi. Qassikka daro ufayssaykka siyettees.

Bodditte ambban de'iya Adelfoose 2tto xekkaa luxetta keettay ha laytti maalaaliya hanotan luxanchchata yunveresttiya gelissiis. Ha eqotay kaalliya layttikka zaarettiyogee awa bootta.

Wodee ehido zammaana asa kushen merettida lo'iyaa miishshay beettes. Hageekka ba giddon darobata oyqqida ikka wodiyan qoodaa, ho'uwa xekkaanne qassi hasayissiyo saatiya hagee daro lo'o.

Issi lo"i keexetti uttida keettaa giddon dumma dumma so giddo miishshati giigi uttidaageta xeelliyoo wode meraara ayba lo"oosona gidetii nuna!

Ya baggaara wogga mittaanne kattaa caanidi issi sohuwaappe hara sohuwaa aynne waayettenan baanawu danddayiyaa ayzuuziyaa getettiyaa kaamiyaa miyiyaara asati yaa simmidi boosona!

Hagee qassi bitanee bootta mulxxa maayuwa maayidi puutiya tokkiiyye qassi ayba hanennabaa hanii! Hagaa mala asaa be'iyo wode meezee baynnaagaa yootees.

Asay bullachchaa milatiyabata leemisuwawu geletti ekettiyo wodiyan, yeletaa gallassa bonchchiyo wodiyan go'ettiyo sohoyi beettees. Ha sohoy keehippe lo'iyanne puullatida soho gidiyoogan asaa keehippe pashkkisseesinne ufayissees

Ha"i nu wodee beni wodiyappe daroban diccidi gattennaaga keenaa zooxi biichchiis. Ubba qassi ha"i ha"i dumma dumma hanotan yiyabay keehi malaalees.

Arbbamincce asttamaaratyuwaa timirtte kollojiyan giigida timirtte moojuliyan dumma dumma luxettaa hagazzawu giigidaga qonccisidi dipilomaa tamaaretti ekkiyo maxaafaa hage. Tani darotto hagaamala moojuliyaa be'iyode timirtte qofaa keehin qonccisena.

Dumma hiilay de'iyo mino oosanchchata yaagiyaa xuufiyaa naqqaashsha oyqqidaga miyiyan issi na'iyanne issi na'aa pootuwaa wottidi medhdhidoge harabattika xuufetii deosona.

Wolaytta moottaa giddon wogaa qonccisiyaa keettaa getetti erettiyaa jagiira keettaa giddon soni wuygiyaanne qol"uwaa shaakkiyaa quruxuwaa miyiyaan de'iyaa zazaloy de'ees.

Shaafaa haattay gogidi biyo heeran woykko haattay zin'iyo heeray haattaa qaxiwattoy geliyode melidage shuchcha xalalay deiyosay beettees. Asaykka xoossaa matappe haakidi biyode haniden melees.

Wolyttaa dere asaa beeni meeziyaa wogaa durssawu maadiyaa muuzuqa miishshappe issoy uldduduwaa. Ulddudoy darotto woyshsha mittappe oosettiyaga gidishin durssa wodiyan keehin maaddees.

Ganddaa giddon ogee biron oosettiidi de'iyoo heeran issi kaamee biittaa hara sohuwaappe bookkidi ehiidogaa ogiyaa bolli qoliidi de'iyaagee ayba wolqqaa oyqqidee!

Issi kuwaasiyaa kaa'iyoo dembban kaassanchchati ispporttiyaa meezettiiddi de'oosona. Ha kaassanchchata be'iyo wodee daro hoolliyaa qoodissidi daagettida asati karhi giin''taanikka kase kuwaasiyaa kaassaa meezetarikkinaashsha'' giissees.

Kaamiyaa issino shin I bolli uttida asaa qoodinne baawa! Qassi guye kallo kaamiyoo gidiyoo gishshawu bollan eqqida asaappe sa'an eqqida asaa qooday darees!

Beni nu gadeeni aaway zeriyo banggay asa ubbay malaalettiyo keenaa ayfees. Shin mata wodiyappe simmin I banggaa zeribeenna gishshawu harasan diyaga be'in tana duuttada ma ma giis.

Issi issi wode nuna ispporttiya oottiyogee daro qoodin wurenna go'aa immees. Ubba lo'iya irxxa carkkoy diyo heeran ispporttiya oottin ootta ootta giissees.

Injeeraa bolli katti simmidi woxiyaa woykko usttaa ehiidi gujjanawu maaddiyaa miishshaa be'iyooge meran zo"o mera gido gishshawu daro asay ha buquraa shammanawu koyees!

Samppaa bollan ka'i uttida kattaa kattida cora naati luxetta keettaappe namisettidi yiidageta issuwaa issuwaa mizaydda de'iyaara bootta qamisiyaa maayidara gishawus.

Keehippe pooxettida irssaasiyaa darotoo misiliyaa siilanawu go"ettiyoo gishshawu guutta naati luxetta keettaa giddon etappe hara go"ettanawu darin ufayttokona aybissako nu erokko!

Cora asati asa darkroon biidi eqqidaageeti beettoosona. Ha asati issi pilggetta malaa oottiiddi de'yaba milatiyageeta gidishin mishiriya shukkaariyanne ashuwa shaayiiddi go'ettiyo maataa bessawuusu.

Cora biittata ayssiyaa asati galchchaappe sintta baggaara eqqidi bantta kushiyaa saluwaa zaaridi eqqidaageti bantta issi kushiyaan oyqqido woraqataa abeti nababoosona!

Nu kawoy keehippe lo"o. Miyoobaa xayidi ba soon yeekkiiddi uttida asaassi gakkidi miyooba uyiyoobaa immidi qoppennan eta ufayssan kunttidi anjjuwaakka ekkees.

Naa'u ushshaa qommoti doosona hegeetikka mattoyiyanne mattoyenna ushshaa geetetti xeesettes. Ha ushshay mattoyiyagaa gidishin sunttay bedele biiraa ikka asay yiillotikko doganawu uyees.

Issi heeran keexettida keettati Adaamaa qorqqoruwan keexeettidaageeta gidishin, keettatu yuushuwaa dozay dooddiis. Hagaa mala keettan gelada de'iyaakko meennan uyennan kallana.

Daro wode ganddaa heeran gaden mokkidi gakkiya issi issi heeran, haashunchchaa, issi heeran, shillariya qassi issi issi heeran katikkallaa giyogee bambbariya daaxxikko ayba mal''ees giidetii!

Eranchchay kalttaa ayfiyaa birataappe qoxxidi giigisiyo ogee tana qoppiyo wode keehippe malaalees. Keehippe qarattida kalttan mittaa qeriyo wode tohuwaa qanxxiichanaakko yaagissees.

De'iyo heerati geeshsha gidiyo wode qoppiyo kahaykka geeshshaa qoppees. Ha heeraa geeshshatettaa naagiyo oosuwan hashetiya asaa be'iyo wode keehippe ufayssees.

Ba biittaan sunttetidi dumma dumma bishikileetiyaan annacettiyaageeti issoy issuwaa geeduwa baxuuxi oyqqidi ziiriyaan woxxiyaageeta be'iyo wode ayba wolqqaa oychchees gidetii!

Nu wolaytta sooddo yumbberesttiyan issi keehi adussa pooqiya guyyen daro lo''iya mittati doosona. Taani qassi ha mitta kuwan issi issi wode uttada shemppa ekkays.

Bollaa minttettiyaa oosuwaa oottiyoo woykko isporttiyaa oottiyoo keettan issi yelaga attuma na'ay maashinetu giddon eqqidi oottiyobi aybakkone erettena gishshawu asa ubbay a bolli miiccees!

Aawaara aayeeranne naatura uttida kumetta issi keettaa asati nu ayifiyan xeellanaassi keehippe yoogoyoosona. Ta loyittada xeelliyoode ha idimettida heezzu naatikka attuma malatoosona.

Uteeliyan uttidi qumaa naagishin qumay yeennan gam'ikko tana kiyada baaga baaga gees. Lo'o hanotan bonchchidi haggaaziya quma keettay ubbato etakko ba ba gees.

Ta ogiyaa bollan yaagiyaa xifatiyaa bolla baggaara oyqqi uttida huuphphessaara karetta meray de'iyoo qassi garssa baggaara zo'o meran qalametti uttida maxaafaa keehi lo"ees!

Bootta kutaa maayida naa"u attuma asati gosiyaara de'iyaa maattaa bantta doonaa issippe gattidi uyiyoogaa xeelliyoo wode ayba iites gaadi tana!

Ka'ida qumati giyan daro wode bayzettiyagaa asay shammi shammidi miiddi biyagaa be'iyo wode tanakka shammada ma ma gees. Ubba muuzziya iita siiqays.

La nu heeran issi suuqee diyaagan bayzettiya ataakilttiyawu qooday zaway erettenna. Ubba ta he suuqiya biikko awuga dooranawu ixxidi ubbaykka ma ma giissees.

Wolaytta dicha toho kuwasiya citay toophphiyan wolaytta deriya sunttan kaa'iya wolqqamanne mino cita. Ettikka qassi wolaytta qonccissiya maayuwa maayiddi kaa'ossonna.

Hagee issi timirttee keettan deiya geliyo pengiya heera gidishin timirtte keettaasi geliyosan dirssay deishin penggekka biratta sanqqape giigidaga. Issi yelaga na'ay penggiyan eqqiis.

Dumma dumma gooshshaayoo maddiyaa buqurata issi sohuwaan bayzzanawu wottidoogeta asay yiidi shammana mala giidi wottidoogeta nuuni be'iyoo wode keehi malaalosona!

Issi lee"e arssa yelaga gela"o na"iyaa huuphiyan wolayitya wogaa bessiyaa dunguzzaa qachchada A shuraabiyaakka maayyada ayiba lo"ayi. Gesayikkaa iigee maalaales.

Issi yiiraa na'iyaa Taani wolaytta dosaysi yaagiyaa xuufe zokuawaa baggaara deiyosan pootuwaa denddayda de'awusu. Ha na'iyaa denddosan ooninnne woykko wolaytta asay pootuwaa biidi denddanawu keehin dosees.

Xoossi nebaa poora go! ba huuphphiyaa gidennaagaa asa huuphphiyaa baaga bolli tokissida issi geela'o na'iyaa zokkuwaa nuukko zaarada eqqidaara iitawus gooppa!

Ya baggaaranne ha baggaara dooya de'iyaa keettappe giddo baggaara katta keettaa erissuwaa oyqqi uttida keettay o keettay giidi oychchido oyshshasi zaroy haano gakkosappe baawa!

Korinttiyaa po"uwaappe denddidagan so giddoy wolqqaama po"uwaan wajjajidi uttidagee he sohuwaa baada qoppibenaaba ubba ma ma ges tana laa ayba lo"ii!

Payyatettawu keehippe maaddiyaa mittaa ayifeti issi aaho keettan citan citan doorettidaageti ekkanawu pala injje. Shammanawukka daro asayi ha sohaa yes.

Issi mittaa ayfeti keehippe dari uttido shammiyoo nne bayzziyoo keettaa giddon issoy issuwaa bolli dooretti uttidagaa be'iyoo wode ha'i shamma shamma ges!

Issi issi macca naati maayuwa gatti maayidi oge kiyiyo wode bantta bonchchuwa keehi naagissoosona. Ubba adussa maayuwa gatti maayiya naati taappe qanxxi ekkiyakkonne michchenna.

Luxxa luxxa ha'ikka luxxa giya xuufee amaaratto qaalan xaafetti uttidaagaa be'iyode luxxidi wurssida asaakka zaarada luxxa luxxa gees, luxettay asa kessees.

Ya baggaaranne ha baggaara muuziyaa yeechchay maata meraa mayzzidi heeraa dooddi wottidoogaa be'iyoo wode gidduwaara qassi daro asay hegaa be'awu biyaagawu qoodinne baawa!

Namissan qohettidda yiiratta xanttiya aayettanne qassikka yiira guuta naata be'iyoode afuttay holssu gaana hanees. Guuta namisettidda naata tookkidda aayetti tuma keehippe azanttosonna.

Paase kalttay asay mitta qanxxanawu hara kalttaappe aadhdhi qarattiya birata tuutiyara diyaba. Ayyo diya qaratettay mittaa wottosaara qanxxi oliyo gishshawu ta keehi yayyays.

Paappayee keehi teeridi ka''idaaga poqqichchidi garssa bagga ashuwaa miyoogee ayiba lo''es giidetii. Payyatettawukka daroppe odettiyaaba gidiyoo gishshawu daro asayi go''ettes.

Wolaytta televzhiniyaa maskotiyan naa'u asati deiyagetuppe issoy haasayishin issoy ya baggaara kushshiyaa xaaxidi ha simmidi eqqidi ezggidi de'ees. Etappe guye baggaara keettaykka de'ees.

Issi wolaytta gifaataa xeelliyagan issi keehi lo'iya mishiriya wolaytta televizhiiniyan kiitaa aattaydda dawusu. Taani qassi ubba wode omarssi omarssi televizhiiniya kaallays.

Hagee asay issi sohuwappe hara sohuwa baanawu maaddiyagaashin ayssee darotoo ha baajaajiyo laaggiya naati palaha asaa caaniyo wode I giddon uttiyogee iitees gooppa!

Issi issi ammanenna asay daro wode mattoyiya ushshaa uyidi asaa cayi wwayissiyo gishshawu taani mattoyiya ushshaa uyiya asaa be'anaappe gays.

Ciishsha kanchchee so gidduwaa puulaa keehippe loytti uttidogaa be'ida asa ubbay he sohuwaan biidi makkisuwaa gigissanawu koyido gishshawu A gatee kehippe adhdhiis!

Issi wolaytta televizhinniya wodalla ganjjiya issi gastta cima aayiyo oyshsha oychcha oychcha zaaruwa siyawusu. Ha asattu guye bagan daro qommo tubbotti de'osona.

Taani issi issi wode ogiyara aadhdhiyo wode ogiya doonan keexettidi de'iya woosa keettaa demmikko tana gelada woossa woossa gees. Ubba woossiya asaa be'kkokka ufayssan hayqqays.

Issi sohuwan qeeri na'a yeleta gallassaa bonchchanawu dumma dumma alleeqoti giigi uttidoosona. Ha bonchchiyo hanotaa be'iyo wode ''aybi de'ii naateettaa wodee guyye simmiyaakko'' giissees.

Amarida asati gisttiya kaamee cakkidi kanttidosan olodo galbbaa shiishshidi shanxxan yeggiiddi beettoosona. Gisttee gaaccissin oyittattan oottidi kaattin miyode mal'iyaa quma.

Asay issi sohuwan dumma dumma gaasuwan corattidi issippe shiiqidi ufayttees. Ubba woosa keettan baalee diikko ubba asay boottaa maayidi shiiqiyode ufayssay haraba.

Keehippe lo'iya hanotan ka'idi giigida kattayi beettees. Ha kattay ashuwaappe, buddeenaappenne hara qassi shuqotuppe giigiyoogan miya asaassi bollaanne meraa puulayiyoogan erettees.